Nkene shi li sha simana unene kaakokele okupungula koompungulilo dhiimaliwa, shi vulithe okupungula momagumbo. Otwiiyadha omukulupe oku na nande oshimaliwa shi li megumbo, shaashi oshi li megumbo ota vulu ashike okushi longitha po kehe kompumbwe ndji ta. Okatekulu take ya taka to oka pumbwa ashike nande a dhimbulukwa ngaa kutya oku na ompumbwe ya sha ta vulu oku kutha poshimaliwa shono, ye okwa li ngaa e na sho e shi nunina. Omanga ando okwa li shi li kombaanga, ando oshi ngaa kapu na kutya otashi gumwa kulye shaashi ombaanga odhi li unene kokule. Kadhi li ngaa nomomidhingoloko

Ehumokomeho olye etelela omawuwanawa ogendji .Aantu otaya mbomboloka yu uka komahala go mangeshefelo ya ka konge iipumbiwa yo momagumbo yesiku kehe yo yi imonene natango iilongo nenge tutye iiyemo . Aantu ohaya yi komahala gomangeshefelo oshoka omo haku kala kuna aantu oyendji ko oko ishewe kuna oompumbwe dhoka dhapumbiwa kaantu oyendji esiku nesiku . Koositola aantu ohaya faaleleko iimaliwa yo taya zi ko niilandomwa yawo

Omangeshefelo otaga dhana onkandangala methimbo ndika lyopaife. Ngoka itaa ngeshefa mopaife shila ogwakakoko. Aantu otaa landa iilandithomwa yawo kondje yiilongo nenge taya tumu kondje yiilongo yo taye ya landithwa muka kondando ombwaanawa shi vulithe ndjoka hayi landwa uuna to yi kondje yiilonga wu ka tale iinima yoye. Aantu oyendji oya ninga oongeshefa dhawo pomagumbo nenge pomahala mpoka pu na aantu oyendji taya ngeshefa ya mone mo iimaliwa yoku ipalutha.